Himɓe siyasa ɗon joɗi, goto ɗo joɗi ha leddi borni kare bulu wati gilas, goto ɗo jogi tasbirgol, ɗiɗi bo ɗo joɗi ha dow korwal, goto ɗo hasera ɓeɗiɗifu ɓeɗo ɓorni gare, ɓeɗo wati kifneje, goto milikolo goto wayt.

Sinbot ɗo holla alama nokkure babal goɗɗo sorata funde. Ko tindungo bo to a tindina goɗɗo feere waran dole a tindina maɓɓe si bot nokkure mako.

Debbo ɗo dari o ɗo ɓorni kare gargajia oɗo haɓɓi dankwali inde mako tinuke oye o waɗi mirs nijeria 1957.

Dammugal saare, koolo mai kofi ɗo maɓɓi be kwaaɗo, sera mai her les ɗo be payep vurtungo ndiyam, buloks pussinga pussinga ha yeeso maajum.

Gertogal, cofal, dadawal, mangal. Ngal ɗo dura. Sera manngal ma gortugal ɗo habda yawugo.

Tummuɗe be kore, ɓe ɗo naftira tummude ngam yembuki marori, ɓe ɗo naftiraɗe ngam lawuki kosam har be burugal, ɓe ɗo wata dakkere haa dermaaje, ɓe ɗo silaɗe bo haa suɗi.

Ayaaba ɗuɗɗum, ayaaba ɗo mari nafu sosay, haa waɗugo dayjestin nyamdu haa reedu, ɓii aadamanjo. Ɓe ɗo heɓa aayaba haa dow laabi, be haa supamaket, ko luumo.

Himɓe ɗo dari fijoɓe bol ha sitadi um, e timmini bol ɓeɗo dari rena jabɓuki kofi maɓɓe, ɓeɗo wati jesiji fere-fere, boɗejum, yelo, nevi bulu, be girin.

Rowɓe be worɓe ɗo dari womo be gargajia wakkati julde ha yonde Lamɗo. Rowɓe mai ɗo haddi gudelji tan guda ɗiɗɗiɗi gotel ɗo maɓɓi bernde gotel be kesi ɓe ɗo wati oldiji gorko mai ɗo jogi sauru ɓe ɗo jogi be hako gadina.

Sukaajo ɗon dari. Oɗon paɗi paɗe but, oɗo jogi leppol danewol, ɓaawo maako woodi kuje fijirde ɓukkoi. Oɗo ɓorni limse kolo orenj dak orenj, salla maako, riga maako bo layt orenj.

Hoore leeso ɗo dari, haa babal sorugo maaje. Ɓaawo may bo, wol durop haa kombi hoore leeso may. Ɗon durowaaji, hoore leeso may bo, kolo kofi be goldin ɗo hawri, duroowa may ma goldin on.

Ɓikkon makaranta, ɓeɗo ɓorni yunifom kofi ɗo jilli be toɓɓe toɓɓe danejum, ɓeɗo dari haboot ɓeɗo windi i am savin maisukul, goto ɗo dari hasera ɗo lara, goto ha yeso ɗon winda.

Debbo ɗo vaawi ɓinngel mum, o ɗo waati gudel bulu, be silipas boɗeejum. Ɓinngel may bo, ɗon waati ves, ɓe ɗon dilla lambatu haa sera maako, moota haa gaɗa laawol.

Logoni, logoniri risho, ɓe ɗon naftira haa risho, to logoni mum timmi, be pitillaaji je jamanu naane ɓe ɗon heɓa ɗi haa shaagooji, ko supamaaket, ko shaagoiji caka pattule.

Rawun rula, rula ɗo mari nafu sosai ɓe ɗo naftira be majum ngam zanugo kuje rawun, zanugo saare zanugo laabi pat, ɓe ɗo naftira be rula, ɓe ɗo heɓa rula ha bookshop.

Suka ɗo dilla oɗo fawni sosai oɗo waati riiga layt bulu vakki boro. Oɗo waati hufunere bulu, o waati salla maako pensil, be paɗe sinikas.

Lekkiiji gargaajiya, ɓe ɗo waɗa ɗum bee leɗɗe isla ɓe ɗo ƴoona ɗum "islamic medicine". Ɗoo ni lekki ɓe vi’i "infection, maganin sannyi".

Ɓingel ɗo mori morɗi zane eɗo viya der juɗe, noppi mako be yeri ɗo borni riga girin toɓɓe toɓɓe.

Korwal, bonngal, ɗo dari ha babal sorrugo koromje. Ɓaawo maajum kaataakooji, korwal man kala bulu, ɓe ɗo sigi turos pilo, ha dow maajum. Gal ɗo jooɗi ha dow intaloks.

Nyebbam wujugo je roobe, ɗo labbitina sosai inde ma jam kilin on mi, ɓe ɗo heba ɗam ha supa maketji, lumo, be shagoji sorugo nyebbam je roobe.

Ɓinngel debbo ɗo faɗi paɗe ɓaleejum, o ɗo duhi sikintayit ɓaleejum, o ɗo waati riiga peplon, o ɗo vakki booro.

Sare gidansama timmaka, waɗaka dammuɗe, amma ɓe waɗi windoji yeso sare mai ɗon gene ɓeɗo wati bambu leɗɗe bambu.

Cha Super market, kok koko pop be Goldinmun ɓe ɗo heɓa ɗum ha Shago sup super market be nanta lumo, ɓe ɗon naftira ɗum Sosai ngam fas on ha ittugo velo bako a heɓa ko a nyama guttuɗum.

Sare gidan Sama, mahande timmande. Voonde ɓeɗo wati beɗo Pentinde danejum tas be ɓalejum. Les mai Pat ɗo waɗi tayis. Sare ɗo mari nafu sosai ha ɓi-Adamajo, ɓi Adama wa marɗo Sare hisi wulakanci.

Himbe ha filin boll. Alama holli ni be timmini fijirɗe on. Nda himbe kani wane-wane limi. Be ɗo tiiti babal koc mabbe joɗata. Be ɗo wara. wobbe fere bo ɗo dillira ni.

Sabulu yiwugo, mai mai, bel joi, be gif, sabulu mai ɗo ɗiggitina ɓandu sosai, ɓe ɗo heɓa ɗum ha supamaket be chagoji ha be lumo.

Sinbod ɗo dari, nafu sinbod ɗo holla babal goɗɗo woni be inde mako to a tindinan goɗɗo sinbod man ɗo vindi tripule em babas ɗo ha les gidan sama arabian design, mota ɗo les majum be intaloxs, be slabji, ɗo maɓɓi lambatu majum.

Himɓe ɗiɗi ɗo dari yahugo tati goto ɗo ɓawo maɓɓe. ɓeɗo jala, oɗo wati darugal, be hefnere zanna, be gare, ɓeɗo hofnidiri alama holli ango on.

Shago turmiji, ɓeɗo mari turmiji kala kala, awara subta ko a yiɗi, ɓeɗo nyotira turmi, rooɓe ɗo nyota Riga be sket, Riga be gudel, gown, be ko nandi be maji.

Debbo ɗo mori morɗi chauɗi-chauɗi boɗɗi be a tachimen, o ɗo fauni o ɗo wati ai shado, ai lashis, ɗo penti jam baki, o ɗo wati yeri manne, o ɗo wati riga ɓalejum juɗe gotel wola, ɓeɗo waɗi z ha bandu riga mai.

Pauda rouɓe, debbo ɗon jogi oɗon takki lalle. Ɓe ɗo naftira Pauda ha paune. Rouɓe ɓe ɗo wuja ha Gese Mabɓe to ɓe vurtan Fattule, dangi kosmetik.

Beɗu. Ɓe ɗo naftira haa vestuki butaali, vestuki gauri, vestugo yaɗiiri, biriiji, ɓe ɗo naftira haa ittugo dotti haa nyamduuji, ɓe ɗo maɓɓira kosam, be nyamdu fu.

Gortugal danewal ɗo ɗura ha leddi, ɓeɗo aati gortugal mai be waya sange ɗo ɗo ha leddi yeso mangal ɗon gene ɗo dari be fulawa nda leggal ha yeso mangal to be.

Samiyan biri ɓe ɗo sora ɗum ,wakkati wakkati ,naa kooday ɓe heɓata ɗum ba. Ɓe ɗo naftira be maajum hokka ɓukkoy mura ,ɓe ɗo heɓa ɗum haa luuɓe dow laawol.

Haako Tingere: Ɓeɗo naftira haako tingere ha haakoji bana haako follere. Ɓedo haura ɗum, ɓeɗo defa ɗum kanjum tan bo, ɓeɗo defa ɗum be stiw, ɓeɗo wata tingere bo ɓe dolla ngam waɗugo lekki damba.

Korowal singul sita colo boɗejum, dow mai ɓeɗo waɗi dekorashun be ɓalejum, be danejum, ɓe sakkini tu rusfelo gotel ha dow mai.

Chago saloon je sorugo gasaji kanti ngam ɓeya ɓe ɓeddita gasaji maɓbe, musamman ma roɓɓe.

Janereeto jey pampugo ndiyam haa ngese, ɗo mari nafu sosay pampina ngese ndiyam jey noman raani.

Lumo, nda goɗo ɗo tori, ɓeɗo sora arispatetos, sera mai bo yadiji kala - kala, blu, boɗejum, be grin. kala ɗuɗɗum ha tot ton.

Koromje ha babal sorugo maje, be senta tebol ha caka maje, korom je mai boɗɗe sosai ko toi be tros filo mum, ha dou, dezin mai gotel amma kola fere-fere ash, ruwan kasa, be bulu.

Ɓikkon ɗo fija bol, ɓe ɗiɗi fu mi ɗo wati rigaji wala juɗe, ɓeɗo wati gajeren wandoji, ɓeɗo nde akshon haye ɓawo maɓɓe ɗon hoto goɗɗo be hoto gortugal maholmai ɗo vindi be penti.

Korwal ɗo joɗi korwal ɗo mari nafu sosai ha palo, ngam joduki himɓe hoɓɓe to wari, ɓe ɗo wala dow mai fu, tros philoji guda nai ɗo joɗi ha dow majum.

Hootel babal siwtaare, be ma babal yahugo nyaama, ɓe ɗo naftira babal may, bannin ngam waɗugo mitin jey siyaasa, waɗugo mitin koo je famili, core uniyon jey sukuls, ɓe ɗo wara nyaama, yara yoɓa ceede maɓɓe vurta.

Nyebbam wujugo hunduko, debbo ɗo jogi oɗo wuja hunduko mako, nafu man ɗo haɗa hunduko yorugo meremere, ɗo vojina hunduko bo ɗo mari nafu sosai gorko be debbo wawan naftirgo.

Skredin ɗo mari nafu sosai ha ci’e be ha cudi himɓe. Ɓeɗo wada skredin babal tivi bedo waɗa hadou silin bana pyopi ɗo vo’ina sare sosai, ɓe ɗo wanna ko ɗume bei babal jonde mo bana tivi dekoda bei ko nandi ba.

Debbo bee gorko ɓe ɗo wama, wamarde gargaajiya. Ɓe ɗiɗi fu ɓe ɗo ɓorni kareeji gargaajiya, bee ooldiji ha daande gorko may bee funeere, bee ooldi ha juuɗe debbo may bee ha juuɗe gorko may fu.

Kofi be pilet majum je sha’i be chokali, kofi tangaran on ɓeɗo naftira ngam hokkuki hoɓɓe cha’i ha nder majum, roɓe bo ɗo hokka worɓe maɓɓe sha’i ha nder mai ngam teddunki goɗɗo.

Bireedi, ɓe ɗo waɗiranga be fulaawa, bireedi ɗo mari nafu soosay, ɓe ɗo hawta bireedi be caa’i, be koy, be perpeesu, be maa ko a yidɗi fuu, ko meere a nyaaman bireedi, ɓe ɗo hebɓa bireedi haa supamaaketji, caagooji, dow laawol, harma be luumo.

Horizon ɗereji makaranta jei legal marɗo manjum sani umar o heɓi lowa credit.

Ɓinngel debbo ɗo jooɗi haa aji, ɓe ɗo waɗa jarabaawa Koo mi vi'a ɓe ɗo waɗa asaymen. O ɗo jooɗi bee met maako haa sera, ɓe ɗo vinnda. O ɗo borni ambles o ɗo waati yeri, o ɗo hubbi gaasa maako mooraaka.

Fric ɗo mari nafu sosei ha feunugo jaramji bana ndiyam, minaras, be siguko hunde ngam dogguki vonnugo hunde mai, ɓeɗo heba firicj ha supermaket ji, be shagoji, ha be lumo.

Sarkaji dande, worɓe be roɓe ɗon naftira, worɓe ma yimoɓe ɗon naftira ɓe ɗo wataɗi ha dande mabɓe ema haɓeji kirista en ɗo wata, robe bo ɗon naftira vurtida ɓangle, inde be ko nandi be maji.

Kondo: Ɓe do naftira ɓe wata kare dotti je ɓikkon be je mauɓe, ɓe ɗo hippira tasaje, ɓe ɗo wata nyamdu bo joga yada fattude be man.

Saare, dammugal suudu mai laabule tan woni totton, lambatu ɗo ha yeso dammugal suudu mai, nden walaa fulo. Suudu ɗo mari nafu soosai ha ɓii Adamaajo ngam aadunugo sirriiji maako ɗuɗɗum ha nder maajum, totto o waalata bo.

Tolo tolo sondu ɓeɗo dura ɗum ha sare, ɗon mari nafu sosei woɓɓe ɗon dura ɗum ngam nyama, woɓɓe bo ɗon dura ɗum ngam sora heba cede, wobbe bo ɗon dura ɗum ngam paune tan ha sare.

Nelɓe, ɓe ɗo nyama nelɓe, be ɗo mura dum, murugo, ɓe ɗo heɓa ɗum ha ladde, bo wakkati wakkati on ɓe heɓata nelɓe na koday ba, ɓe ɗo adda ɗum ha luɓe luɓe ji gargajiyaji.

Ɓukkon ɗo Fija bol ha leddi. Gooto ɗo wati riga bulu Salla ɓoɗejum. Gooto bo ɗo wati riga danejum be yelo ɗo ha yeso majum be giriin be boɗejum be Salla dogon wondo. Gooto bo ɗo wati riga ɓalejum je ɗo jilli be danejum.

"Certificate"nysc sheda hollugo goɗɗo timmini bautan qasa timminiɗo B U K mo inde sani Abdul azis.

Debbo ɗon mori gasa mako zaneji manga manga oɗo ɓorni riga ɓalejum, morɗi ɗo mari nafu sosai ha hore roɓɓe ngam ɗo haɗa gasa maɓɓe ta’uki, ɗo ha jottina ɓe gasaji mai bo.

Himɓɓe siyasa abba kabir yusuf gomnajo kano, ɓe vurti ha babal zaɓe oɗo wati lumse injinieen, goto bo ɗo wati fes cap be gare, nda ses mako bo ɗo dari ɗo wati cot, ɓe ɗuɗ ɓe ni, ɓe ɗo dari nda goto ha tou ɗo waɗa viwin.

Kilishi be dambo nama, ɗo vindi ama suya supot ɓe ɗo heba ɗum ha dow labi babal suyaji.

Asibiti ɗo gidan sama on, ɓe ɗo hippi ɗum be lento be parafet .Ɓe ɗo penti asibiti may milikolo, daneejum be bulu danki ɗo haa dammugal nastugo asibiti may ,be dammugal gilas ,be dammugal jamɗe, masin ɗo dari a sera .Goɗɗo ɗo dari haa dammugal nastugo asibiti may.

Mahol sare ɓe dezign pop, ɓe waɗi skreɗin sare mai ɗow mai ɗanejum ɓrown light ɓrown, ɓalejum ash areɓian ɗesign on ɓo.

Kuje pinari, ɓe ɗo naftira wata pinari gargajiya ngam finuki, ɓukkoi be rowɓe ɗo naftira finira gite maɓɓe. Musamman to ɓe vurtan, wanzam'en ɗo waɗa ɗum, be baduku'en.

Sare ko en viya hotel, gidansama be glas, nda bukati ha domai be ledde kwakwa peppetel maunai sosai.

Goddo ɗo dari bee debbo maako ɓe ɗo fawni. Debbo mai ɗo waati shadda orenj boo ɗo suddi shadda mai, gorko mai boo ɗo waati gaare, jampa, sarla, boo ɗo waati agoogo bee zoobe, debbo mai boo ɗo takki lalle.

Nyiri marori, malmala sawinga haa leeda, be haako ɓokko, be gortugal, ɓe ɗo waati haa pilet daneejum, ɗo mari nafu sosai musamman gortugal be haako ɓokko.